Enju erikureeba omu kahanda akari kwija aha nju egi. Akahanda kateire korasi Kandi ahagati kiineho obubara bw'erangi ya kinekye. Omu rubaju rw'akahanda harimu ebendera z'ihanga erya Uganda. Harimu nana emiti.

Enyanja mpango munonga kandi aha nkungu hombekire aha rubaju orundi hariho enju kandi omu mbuga y'enju harimu abantu baingi, enju egyo eri ahatereire kandi seeri aharuguru hariyo agandi amaju.

Ente eibiri zikomire ekiti omu mahembe kandi zirimu niziruka omu ruguuto rw'eitaaka, oru oruguuto barugire kurushara omu rubaju rw'oruguuto harimu ekishaka harimu na n'emiti.

Ekihumi kihango kandi kikozire omu biti aha mutwe kiineho obubaaho kibambwire eibaati kandi omu kihumi omunda harimu enjoki nyingi

Enyamaishwa eine ekyaana kyaayo eri omu ihamba Kandi yo eriyo nerya ebinyaatsi kandi ekyaana kyaayo kyemereire. Enyamaishwa egi ni mpango kandi eine amabara

Amaju gombekire aha rubaju rw'omufuregye gw'ebyagaana. Amaju gombekiise amatafaari kandi emwe eshakiize amabaati g'erangi ya kinyaatsi. Ekitaba, omufuregye gurimu ebyagaana bingi birimu n'ebiveera.

Ekizimbe kihango kiraingwa kandi kishakize amabaati g'erangi ya kinekye kandi aha mutwe gw'amabaati hariho amadaara ag'okutemba ahaiguru, ahaiguru kyineyo omunaara.

Enyamaishwa eziine ebibara birikwiragira n'ebiri kweera, zemereire omu kishaka. Ekishaka eki kyetoreirwe emiti hamwe n'ebinyaatsi. Emiti eine amakoora g'erangi ya kinyaatsi.

Omushaija ari aha rubaju rw'omugyera muhango aribatsire omu maizi arimu narekyera eirobo omu maizi. Aha rubaju rw'omugyera hariho ebishaka kandi hangahari hariho orushozi rw'amabaare.

Omushaija ashutamire aha kisiika kyombekiise enkogote kandi aribatsire aha bipayipu bikorise enkogote. Ebipayipu ebi nibingi kandi biri aha nyanja aha rubaju rw'amaizi.

Enshere ziri omu maizi kandi nizireebeka emitwe yonka. Harimu enkuru harimu nana ebyana ebito amaizi aga ni maingi nigazishweka kandi zireebeka emitwe yonka.

Omuntu ari aha kaato navuga kandi aine ekatsi kandi eizooba ririmu nirituruka niriteera aha maizi ahaiguru hariyo ebicu by'enjura.

Abaana bari omu nguuto abamwe bemereire abandi bateekire amaju kandi abandi barotami. Omu rubaju rw'enguuto egi ey'eitaka ebishaka byeshukire omucuucu.

Omuntu ari aha kiharani kandi ariyo nabaziira aine orukoba rw'okupima Kandi arimu napima omwenda. Omuntu ogu ajwaire akakomo aha mukono, akakomo kiine erangye eri kweera.

Ekisangarana ekyine ebibara kyine erangi erikwiragura hamwe na n'erangi eya kinekye kyezingire kandi kiri aha tunyaatsi aha rubaju rwakyo harimu ekiina, ekiina kirimu ebimera by'erangi ya kinyaatsi.

Abantu bari aha nyanja Kandi barumu nibakurra akatimba omu nyanja . Aha nkungu haruho omushenyi mwingyi haruho akadomora kakye karikwera karambikire aha mushenyi . Abantu abamwe bajwire busha.

Engaro z'omuntu Kandi omungaro emwe ajwiremu empeta. Engaro agimatiise aha mutwe gw'akacepe akarimu omubazi gw'okunaaba engaro kandi arimu naaza kunaaba engaro. Akacupa aka kariho ekishushani ky'erangi ya bururu.

Enyanja mpango munonga y'amaizi maingi kandi ahagati eineho amabaare mahaango maringwa. Omushaija ayemereire ah'ibaare eriringwa Kandi omushaija ogu ajwaire emyenda erikwiragura.

Omushaho ari omu kishengye ekibarikukyebereramu eshagama y'abarwaire kandi omushaho ajwaire akakokoro karikwera aha maisho, erisho eritaire omu kyooma eky'okureeberamu obukooko omu shagama.

Abashaija bari omu rugo rw'ente, omu rungo rw'ente harimu ente nyingi kandi barimu nibagyezaho kufunyamu emwe, ei barikufunya n'ey'erangi ya kitaka, aheeru y'orungo hariyo abandi bantu abarikuranzya abari omunda omu rugo

Obudeeya bwingi buri aha rubaju rw'omuhanda kandi bumpakiremu amakara obumwe bushangirwe n'entundubaare z'erangi ya bururu, harimu obudeeya obuhango kandi harimu n'obudeeya obukye munonga aha rubaju rw'ekyokyezo ky'amakara hariho ekishaka.

Abantu babiri bari aha mudaara gw'ebyokurya ebimwe biri omu budeeya Kandi akadeeya akamwe katsibire . Omushaija omwe ashitami Kandi ondijo ayemereire arimu napakira ebindi . Nibaguzaho enyaanya , obutunguru , emiyembe n'emicungwa.

Egaari y'omwika mpango ningwa eine erangi ya kinyaatsi hamwe n'erikwera eyemereire omu muhanda gwayo kandi aharubaju hariho akaju karingwa munonga kashakiize ibaati kandi omunda harimu abantu.

Enjojo ziri omu binyaatsi nizirya kandi ziine abaana baazo aha rubaju hariho obuju obushakize amabaati ag'erangi ya kinyaatsi kandi bwetorirwe emiti mingi.

Omuryango muhango munonga gurimu entebe nyingi kandi buri ntebe eine akameeza, entebe ziine erangi erikwiragura kandi emeeza ziine erangi ya kinekye.

Ekishengye kisiigire erangi aha bisiika harimu obumeeza. Aha meeza hariho ebiibo birukire, kandi ebiibo ebimwe ebirukire nk'orugari hamwe n'ekitemere bihanikire aha kisiika. Akaibo akamwe kaine akafundikizo.

Abaserukare bemereire aha rubaju rw'emotoka kandi abandi bashutamire ahaiguru omu motoka eya kabangari. Motoka eine erangi erikwiragura, abaserukare abamwe baheekire embundu zaabo.

Abeegi bari omu kibiina kandi bariyo nibakora ebigyezo buri omwe aine orupapura omu maisho aha meeza yeye kandi boona bashutami omushomesa arimu naabarabarabamu

Omugyera muhango munonga gwine amaizi garikuhimintika n'amaani mingi kandi aha mutwe gw'amaizi hariho orufuro rwingi ahagati hariho akakungu kiineho otunyaatsi.

Omuti muhango muraingwa gw'amataagi maraingwa gwine ebimuri by'erangi ya kinekye kandi aha kitaagi kimwe kihango hambubatsireho omufuna muhango gw'enjoki omufuna nigureegyera.

Enju y'amatafaari eyombekyire nk'iramizo kandi omu mbuga yaayo harimu emiti y'ebikindo egyetoreire. Harimu n'endijo emiti eyebika ebindi.

Omushaija ashutamire omukaato, kandi akaato aka kakomiireho enkatsi ibiri, omushaija ogu ajwaire esweta erikutukura akwaitse eirobo, kandi eirobo rikomireho akokurya kakye, arimu narisumya omu maizi.

Emeeza eriho ebyoma byakarimagyezi bingi kandi eriho nana akakoopo karimu ekyokunwa, hariho nana obutabo. Omuntu omwe ashutamire aha rubaju rw'emeeza kandi ateire emikono aha kyoma kimwe kyakarimagyezi na aha rubaju aineho n'esimu.

Akaato kari aha maizi kandi kaine ekikashangiire aha mutwe, enyima yaako hariyo amakoora g'emiti kandi aha mutwe gw'amaizi nihateeraho ekyererezi ky'eizooba ririkuturuka

Ekitemere kiri omu ngaro z'omuntu Kandi ekitemere kiijwireho ebinyoobwa biri omu bishushu. Ebinyoobwa bitekire kandi omuntu ajwire omwenda gw'erangi ya bururu.

Ekanisa eine eminaara ebiri emiraingwa kandi etsigire erangi ya kinekye omu mbuga yaayo harimu emiti kandi harimu n'ebimuri ahansi habyirweho ebinyaatsi enju eineho omusharaba ahagati y'eminaara.

Orushozi ruhango munonga ahaiguru kandi ahansi y'orushozi hariho amaka mingi nigashumashuma mpaka aha nyanja, amaka mingi gashakize amabaati kandi gasigiire rangi erikwera.

Ebiduraamu bingi munonga ebikozire omu mushenyi na seminti biri aha rubaju rw'enyanja kandi birunzire hamwe. Aha rubaju rw'enyanja hariho nana ekisiika kyombekire.

Omushaija ashutamire omu motoka omukono agurabize omu dirisa ya motoka aguteire aheru. Ajwire esati erikwera eteine mikono kandi aha ibega atiireho ekishushani ky'enyamaishwa.

Emeeri nyingi z'erangi erikwera ziri aha mutwe gw'enyanja Kandi ezimwe ziri haihi nana omwaaro. Aha mwaaro hariho ebizimbe byingi bikwataine munonga.

Aha mwaro hombekireho akaju kombekyise amabati kandi ketoreirwe emitumba n'emiti aha maizi aha nyanja hariho amaato mingi kandi abantu abamwe bari aha maato, amaato agamwe gariho emigugu ebyokurya

Akanyamaishwa k'amahembe maraingwa kaine obubara kemereire kandi kaine erangi ya kitaka. Enyima yako harihyo emiti etaine makoora. Kandi kemereire omu binyaatsi omu kishaka.

Empundu eshutamire omu muti ahaiguru munonga kandi ekwaitse ekitaagi nana omukono gumwe. Ebitaagi ebimwe bihendekire nibikondooka. Kandi aha rubaju hariho ogundi muti nagwo nigwo gw'ekika nikyo kimwe.

Omugati gukozire rawunda gukwasize aha kapapura aha meeza kandi aha rubaju aha meeza hariho ekikopo ky'ekyoma. Emeeza esiigire erangi erikwiragura. Ebisiika by'enju bisiigire erangi erikwera.

Enguuto ya koransi emwe necwekanuka aha ndiijo kandi hariho emotooka nizigyenda, motooka emwe eyekoreire emigugu ezindi ziri omu ruguuto orundi piki nizigyenda ziine abavugi bonka.